Abantwana besikolo abelunga langaphansi bamile lababalisi babo ababili abagqoke impahla ezimhlophe. Kukhanya balungela ukuthi benze imidlalo etshiyeneyo lapho abalalele khona ababalisi babo bebaxwayisa njalo bebatshela ukuthi bazayenza njani.

Ibhilidi lesikolo. Kulabantwana abaphandle abadlalayo abesilisa labesifazana. Kulamaluba njalo acecisiweyo kuleyindawo. Amabhilidi lawa ayabonakala ukuthi alamafasitela amakhulu.

Abantwana besikolo abelunga elangaphansi bahleli oyedwa emile phakathi kwabo bevule amabhuku alemifanekiso elemibala etshiyeneyo. Umbalisi wabo umile laye ekhangele lowo obalayo.

Amathulusi atshiyeneyo aphezulu kwetafula esikolo asetshenziswa ukufundisa umntwana omncane isikhathi, njalo lezinto ezinenginengi ezisetshenziswayo ukuze umuntu athole leso sikhathi.

Ibhakane elikhulu elesikolo okuthwa yi Group Scolaire Kampanga linamathiselwe emdulwini omkhulu ukuze abantu bebone izinto ezibhaliweyo. Kubhalwe izinto ezinengi ezibalela izinto ezinengi ezifundiswayo lapha.

Isithombe esitshengisela ukuthi umuntu umzimba wakhe ume kanjani. Izithombe lezi ziyandise ukutholakala kwabantu kwabempilakahle kumbeni ezikolweni lapha abantwana besikolo abayabe befundiswa khona, sibona amaphaphu njalo sibone lamathumbu omuntu.

Ibhilidi lesikolo esibhalwe Kabwende Primary School. Ibhilidi leli liyakhanya ukuthi yindawo lapho okufundela khona abantwana abelunga elesikolo elingaphansi njalo kulezihlahla lotshani obenza indawo leyi ibenhle.

Amabhilidi amanengi angumdadada aweskolo lapho okufundela khona abantwana. Emdulini welinye ibhilidi leli kulebhakani elinamathiselwe khona elitshengisela ibizo leskolo. Kulezihlahla lentaba.

Ibhilidi elikhulu eliyakheke kahle. Ibhilidi leli lilamabhakane afakiweyo emdulini walo njalo kulotshani obumilayo obuqunywe kuhle obulombala oluhlaza. Kulezihlahla ezibonakalayo ezinde ngemva kwebhilidi.

Amabhilidi amabili akhanyayo ukuthi alesikhathi eside eyakhiwe. Ngaphambili kwelinye ibhilidi kulomntwana omncane odlalayo. Kube kanye letanka elikhulu elilamanzi elimnyama.

Iphepha elinamathiselwe emdulwini litshengisa izinto ezitshiyeneyo kulamabala abhaliweyo lapha abantu abafunda khona, kulezinto zekhitshi kube lezinto lapho okuhlalela khona abantu ma befunda, iphepha leli lisemdulini omkhulu njalo likhulu.

Kudwetshwe abantwana besikolo abathathu bedlala ibhola. Ibhola lilombala obomvu, ngapha komduli kulotshani obuqunywe kuhle obulombala oluhlaza, wona umduli ulombala omhlophe.

Abantwana besikolo abathathu bakhangele umabonakude oyi khompuyutha obancedisa ukuthi bafunde izifundo zabo ezitshiyeneyo , umabonakude lo bamfake phezulu kwetafula ukuze bonke babone kuhle ,lamanye amatafula abonakalayo eceleni

Abantwana abancane abelunga elincane elePrimary School bahleli phansi etshanini bethwele amabhuku. Kulomuntu wesifazana omileyo phakathi kwabo obonakala angani ngumbalisi ebatshela izinto zokwenza njalo ebachasisela izinto abangazizwisisiyo.

Umduli odwetshwe umfanekiso wabanye wabopopayi ababukelwa ngabantwana abelunga oluncane. Indawo le ingaba iyisikolo sabantwana abelunga lobuncane kumbe kungaba kuyindawo yomuntu othanda amapopayi.

Iwofisi elamafisitela amakhulu, amafasitela lawa asetshenziswa ukuthi kungenise umoya phakathi kwewofisi, kulomnyango njalo ovaliweyo lomduli oyakheke kahle emaceleni kwewofisi leyi.

Isikolo esiyakhekileyo esilabantu abahambahambayo kanye lamabhilidi ayakhiweyo anjengomdadada. Kulezihlahla ezinde ezilamahlamvu alombala oluhlaza, lendlu yokudlalela eyakhelwe abantwana abalapho abakholisa khona.

Abantu besifazane abathathu abasebenza kwezempilakahle babonakala bethwele imijovo befaka phakathi kwezinye izinto ezibonakala angani ngamagilasi amancane okumele kuhambe lapho okuyahlolwa. Bagqoke impahla ezivimbayo imikhuhlane eminengi.

Abantwana besikolo abesifazana bakhangele izinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ukuze izinto zabo zesikolo zihambe kahle. Bagqoke impahla elombala omhlophe ngaphezulu njalo kulamafasitela amakhulu emaceleni kwabo, kukhanya ukuthi basendaweni ephezulu.

Umuntu wesilisa omileyo ehofisini yabantu abasebenza ngezempilakahle. Usebenzisa amathulusi lemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukukhangela lokuhlola izifo zabantu emzimbeni wabo.

Umuntu wesilisa ogqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka njalo lengwane elombala omhlophe ukuze ezivikele ikhanda lakhe usenzisa imitshina etshiyeneyo ukulungisa izinto lapho asebenza khona.

Abantu abesilisa labesifazana babonakala bebaza izinto ezilungiswa ngamaplanka, okungaba yimibheda kumbe kungaba ngamasofa, indawo yabantu lapho abahlalela khona besebenzisa imitshina emitshiyeneyo.

Indawo efundelwa abantwana abangamankazana abanye baphakimise izandla, abanye bayabhala emabhukwini abanye belalele, kulamafasitela amakhulu ngemuva kwendawo lapho okubhalelwa khona ngabantwana kumbe ngumbalisi nxa kufundwa. Ngaphezulu bagqoke impahla elombala omhlophe.

Imitshina eminenginengi ifakwe phezulu kwamatafula, njalo sibona emdulwini kunamathiselwe amaphepha abhalwe nge Development Trend of Mechanical Automation. Lawa maphepha atshengisela ukuthi lindawo ikhangelane lemitshina eminenginengi kwelelizwe leRwanda.

Abantu besilisa abamileyo lethulusi yezimota. Bonke babambile lapho okusebenza khona ithulusi leyo. Bagqoke impahla ezifananayo njalo eceleni kwabo kulezimota ezimileyo.

Abantwana besikolo abahleziyo eskolo abantwana laba basebenzisa imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukuthunga impahla. Lo ophambili ugqoke iqhiye evale ikhanda lakhe abanye abagqokanga amaqhiye.

Abantwana besikolo, abantwana laba bahlezi, abanye bayahlekelela abanye bathule. Phambi kwabo kulamatafula lapho abasebenzela khona lamaphepha ababhalela kiwo.

Umuntu wesifazane osebenza lamaluba njalo usebenza lezihlahla ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu. Ubonakala lapha enguye okhangela ukuthi zikhula kuhle kumbe hatshi.

Abantu ababutheneyo abesilisa abasebenza ehofisini esebenza ukulungisa izimota. Abantu laba abesilisa bagqoke impahla ezifananayo njalo kulemota ephakemeyo elungiswayo ngabantu laba.

Amabhuku asemakhabothini amanengi. Amabhuku lawa atholakala endaweni lapho abantu abathanda ukufunda khona, bebalabala ngezinto ezitshiyeneyo. Amabhuku lawa alembala etshiyeneyo, ebalela imbala ebomvu, imbala eluhlaza, lemhlophe.

Indawo yokubhalelwa enamathiselwe emdulwini, indawo leyi iyandise ukutholakala ezikolo lapho okufundiswa khona abantwana. Kubhaliwe izinto ezimayelana ngokuhlabela kwabantwana, lenombolo ezinye ezibhaliweyo zibhalwe ngombala omhlophe wona umduli lowu ungumbala omnyama.

Ibhakane elikhulu elitshengisa umuntu wesifazane ongena ilunga le nsonto ye Roman Catholic ibhakane leli ngelesikolo ese Helena guerra esitholakala eButare.

Abantwana besikolo, bahlezi phansi bebuthene emhlanganweni. Phambi kwabo kulombalisi wabo obazisa ngodaba abalulandileyo. Ebantwaneni, kulabantwana besilisa labesifazane, abalaleleyo.

Abantwana besikolo abesifazana abasebenzela lapho abasebenzela khona ma besenza izinto zokuhlanganisa imithi etshiyeneyo okubizwa kuthwa yiLab. Oyedwa siyambona ulukile izinto ezilengayo zithinta intamo omunye ugqoke iqhiye.

Abantwana beskolo bahlezi phambili phakathi kwabo kulabantu abadala abavela kwamahofisi awangaphezulu. Kukhanya bazobabheka ukuthi bafunda kanjani kulesi sikolo. Abantwana laba bagqoke amajesi alombala oluhlaza.

Ibhilidi elikhulu ,ibhilidi leli lilamafasithela amakhulu kanye leminyango ebanzi. Kulemota emileyo phambili kwalelibhilidi emhlophe, lotshani obuqunywe kuhle phambili kwaleli bhilidi.

Umtshina omkhulu uphakathi kwendawo lapho okume khona abantwana besikolo abelunga elikhulu bebheke lomtshina bebona ukuthi usebenza njani. Kubonakala abafana abesilisa abane abakhangele umbalisi wabo onguye obatshengisayo ukuthi usetshenziswa njani.

Amabhilidi amabili ayakhelweyo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo sibona phambi kwaso kulezihlahla ezinde ezilombala oluhlaza njalo kulamastephisi lapha aqonda kumabhilidi lawa.

Abantu abanengi abesilisa labesifazane basendaweni lapho okugadelwa khona amabhasi. Kulabantwana besikolo abathwele izikhwama zabo ezithwalelwa izinto zabo ezitshiyeneyo. Amabhasi lawa alombala omhlophe njalo atshengisa ukuthi ayendaweni ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo bamile belandelana bengena phakathi kwe bhasi ebhalwe Volcano. Ibhasi leyi ilemibala emhlophe kanye lemibala eluhlaza okwesibhakabhaka. Abantwana laba bathwele izikhwama ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abangesifazane labanye abesilisa bahlezi emabhentshini. Abantwana laba bagqoke impahla elombala omhlophe ngaphezulu. Abantwana laba ngaphambi kwabo kulomfanekiso kaYesu khristu onguye abamlandileyo ukuthi bezothandaza.

Abantwana besikolo bahlezi phansi endaweni engani ngumhlangano, kulabanye abamileyo abanye behlezi phansi. Ngaphezulu bagqoke impahla elombala omhlophe, kulabazali labo abahlezi phakathi kwalabo bantwana bonke balenwele ezimnyama.

Abantwana besikolo abelunga elangaphakathi laphakathi babonakala bebhala emdulwini isamu , lapha kubonakala abantwana beskolo abesifazana labesilisa abanye bahleli phansi bebheke laba ababhalayo.

Izitulo ezibambane lamatafula ezintsha ezifakwe endaweni ebonakala njengendawo yokufundela yabantwana bezikolo. Izitulo lezi zilombala oyi "brown"njalo sibona lamafasitela awaleyi ndawo evuliwe.

Amabhilidi amanengi ayakhekileyo endaweni enhle. Kulezihlahla ezinde ezilamahlamvu alombala oluhlaza kanye lotshani oluqunywe kuhle olombala oluhlaza. Kulendawo njalo esindiweyo ukwenzela ukuthi kungabi lenhlabathi.

Ibhilidi elikhulu elakhekileyo. Ibhilidi leli lilomnyango ngaphansi ngaphezulu lilamafasitela amakhulu amade. Ibhilidi leli liyakhiwe eceleni kwezihlahla ezinkulu ezinde kanye lotshani.

Ibhilidi elikhulu elakhekileyo, ibhilidi leli liseskolo ezinye izindlu zokufundela zingaphansi ezinye ziphezulu emaceleni kulezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu alombala oluhlaza kanye lotshani obuqunywe kuhle.

Abantwana abesikolo abahlanganela abesilisa labesifazana bamile belinde ibhasi lapho okugadelwa khona amabhasi okubahambisa esikolo. Abanye bathwele izikhwama, abanye nje bazihlalele ngaphansi.

Abantwana besikolo abahleziyo bethwele amabhuku lamaphepha ezandleni. Abantwana laba balungiselela imihloliso njalo bayabala. Bagqoki impahla ezilombala omhlophe ngaphezulu. Emaceleni kwabo kulendawo eyokuhamba.

Imota ezibonakala zilayinile zilandelana ezinye ezimbili ziphambili emuva kuleyombala owesiliva kusiba lelombala omnyama eyinye ilombala obomvu. Ngaphambili kubonakala kulamabhilidi amabili labantwana besikolo abadlalayo.

Abantwana besikolo babuthene ngaphandle endaweni lapho abadlalela imidlalo etshiyeneyo. Kulabantwana abesilisa kanye labesifazane, lombalisi wabo omi phambi kwabo ebaxwayisa ebazisa ukuthi bazakwenzanjani.

Igedi lesikolo elilebhakane elikhulu elibhalwe phezulu CJM Integrated School. Isikolo lesi sisendaweni okuthiwa yiButare njalo siyabona egedini kubhaliwe ngamabala amhlophe ukuthi yisikolo sabantu abangezwayo endlebeni.

Abantwana besikolo abesilisa labesifazane bagida umdlalo abanye abantwana bebukele. Abafana bagqoke impahla ezimhlophe ngaphezulu ,ngaphansi begqoke izinto ezilombala oluhlaza.

Umduli unamathiselwe indawo emnyama lapha okubhalela khona abantu abafunda esikolweni, kulenombolo ezinengi ezitshiyeneyo lamabala abhalwe ngombala omhlophe emdulwini lowu okubalekayo.

Ibhilidi elakheke kuhle, ibhilidi leli lilombala omhlophe ngemuva kwalelibhilidi kulentaba enkulu phambili kwalelibhilidi kulezihlahla ezimilayo ezisazifitshane kanye lotshani obubonakalayo.

Ibhasi yesikolo esithiwa yi University of Rwanda lapho okufunda abantu belunga elingaphezulu. Imile njalo ilamabala abhalwe ngomabala oluhlaza okwesibhakabhaka yona ibhasi ingumbala omhlophe.

Lapha kubonakala indawo esebenzisa ama SIM card lawa asetshenziswa ngabantu mabesebenzisa ukuthi ucingo lwabo benelise ukukhuluma labantu abasekudeni , sibona lezihlahla ezinde kanye lotshani obuqunywe kahle emuva

Amabhilidi amabili ayakhiweyo elinye lalawa mabhilidi lilomdulu omhlophe ngaphambi kwalo kule mota emileyo layo imhlophe , kulezihlahla ezinde ezikhulileyo njalo zilamahlamvu aluhlaza

Indawo enkulu lapho okungenzelwa khona izinto ezinengi ezitshiyeneyo elamafasitela amakhulu. Phakathi kwalendawo akulalutho ngaphandle kwetafula ebonakalayo. Njalo lomnyango omncane obonakala ekucineni kwaleyo ndawo.

Amabhilidi ayakhiweyo. Amanye alawo amabhilidi made kulamanye njalo alophahla olubomvu. Amabhilidi lawa alamafasitela amanengi. Kulezihlahla ezibonakalayo Kanye lotshani obumilayo ngaphansi.

Indlu yokubalela: indlu le ilamakhabathi amanengi amancane elamabhuku ngaphakathi. Njalo sibona izitulo letafula kanye lophahla. Imiduli yaleyindlu ilombala oluhlaza.

Abantu abesilisa labesifazane bahlezi emhlanganweni. Umuntu wesifazana obonakala enguye okhulumayo kumbe exwayisa ngodaba oluthile olumayelana lalomhlangano.

Abantu abahleziyo emhlanganweni ebantwini laba kulabantu besifazane labantu besilisa, njalo kulabanye abantu abagqoke impahla ezimhlophe ngaphezulu abanye begqoke impahla ezilombala otshiyeneyo.

Abantwana besikolo abesifazana labesilisa bahlezi lapho abafundela khona. Ngaphambi kwabo kulemitshina kamabonakude lapho ababona khona izinto abafunda mayelana ngazo. Kulabanye abagqoke impahla ezibomvu lezimhlophe.

Indawo efundela abantwana abafundela ilunga elangaphezulu kulezitulo ezinengi ezifakiweyo kanye lendawo lapho okuma khona umuntu obafundisayo. Ngangaphezulu kulamafasitela amakhulu angenisa umoya angavalekanga.

Iwofisi enkulu, elefasitela elikhulu elingenisa umoya lezitulo esibheke lapho okulefasitela khona kanye lamatafula amakhulu amabanzi lekhabothi ebonakala ilamabhokisi amanengi ngaphezulu kwawo.

Abantu besilisa labesifazana babonakala behamba beqonde ibhilidi eliyakhiweyo elilamafasiteli amanengi, njalo kubonakala kulezihlahla ezinde kanye lotshani obuncane obuqunyiweyo.

Umuntu wesilisa ogqoke ibhatshi elombala obomvu ukhombele imitshina emikhulu emibili elombala omhlophe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka utshengisa umuntu wesifazana othwele isikhwama ukuthi isebenza njani.

Amabhuku amanengi afakiwe endaweni lapho ahlala khona ,indawo leyi isetshenziswa ngabantu besikolo ukuthi babuye bazofunda izinto ezitshiyeneyo ezenzakala emhlabeni ,amabhuku la alembala etshiyeneyo ebalela imbala eluhlaza ,emhlophe Kanye lembala ebomvu

Iwofisi esetshenziswa ngabantu abalothando lokubala amabhuku. Kulamakhabothi amanengi, lamabhuku amanengi afakiweyo kulawamakhabothi angabalwa ngumuntu wonke ofuna ukuba lolwazi.

Umnyango we wofisi, ulomfanekiso wamaphepha wabantu abafakiweyo. Umnyango lo ulemibala etshiyeneyo. Kulephepha elilobuso bomuntu, kanye lenombolo ezibhaliweyo ngemibala emihlophe. Ngaphezulu kubhalwe ORC. Kutshengisela ukuthi yiwofisi yomuntu.

Indawo lapho okufundela khona abantu abelunga elikhulu i university of Rwanda. Kulebhakane elitshengisela lapho okudlelwa khona kanye lendawo lapho abantu abalala khona kulabantu ababili abahambayo beqonda ibhilidi elikhulu eliyakhiweyo.

Indawo yokulala eyomuntu ongaba enguye ofundayo esikolo eselunga langaphezulu eYunivesi. Sibona isitulo kanye lendawo lapho okugxumukelwa khona ucingo ma kuyikuthi ufuna libe lomlilo lendawo lapho alala khona .